yangee seen ay gurup bi am nañu toog am nañu taxaw am na jigén yu toog am na guur yu toog ni ci des ñu ni taxaw am na ñeene ñu ni taxaw def bannaari gamb yi maanam flag bi

Niidee ay niiwu ngay gis ay niiw yu bari ngi tedda mboolo mi ngee juli niiw yi pur yóbbu leen seen mbaa mel ay niiw.

yanxagud menni kuy jonkoñ ngiy nataalu di futu di ngi sol boro de bu vert tie kalpe bu verte def gra fas makiyaasu

Meer bu took ci digg lali opitaani doktoor bi manam noose bi jër më ci b gudd lool te ko ci digg boppyi pr tae kox.

etas bu guddu lool etas bi manaam am na ñaari depk gi ci kaw ñu leeñ tek kroget fil kuram bang ca kaw ci biir kër gi yan ko gis ñu kofe

Liide etas ngay seen etas bi su suuf bunti yangi ibi am na moto buneko siwa ci kaw mu ñu ko sansa am na benn xale buy yéef di dem ci boori western union ci bunta bi daala.

Aiiy njaari haleh yu gorre njui zuweh bal, kenen kaangui takhaw cii post bii manam fii football bii wara dugu, kenen kaangui buga dugal football bii, njom njehp njungy sol glove bu wekh.

Li deya ngi seen ñaari jakarta annapolis yu taxaw ak yenee ñaar yu benn góor bu na saran benn jigéen bu na saran ngaay ñu ngiy wax di joxoñ.

lami baaram ngay gis lambi dee lami oor la baaram lañ ko dee sol ñu ko jël tekko ci kaw lu weex tal

lidee fotog la suñu maamati maami woon jamona ñoom kunta kintey amna kuñ ciyee ñu ngi takka ñaari loxo yi amna ku taxaw amna kuñ takaw ci baat ak ci tanka

liide ay big ngay gis maanaam li ñooy jël di ko binde bi ndëmkaay ay big big bu nekk mungi am ku biir ñu gigeene cat bi fukk ak ñaari bik ñoo fa nekk

yide ay bàttu la manam kook battiide mun nañuo naane ruy mun nañu naane cuura mun nga ko jël naanee sow ay kook la daar mbàttu

Li dee yaa ngi seen ak ay battery muto , deñ ko dee def ci moto bi di ko taal , am na yeneen ñaari kama yu nekk ci ganaw yu weex talkamana saraan waaw.

liidee yàppam lakal yàppa biñ lakabapare yàppim ganaar mu ngi am ay soble ak ay dagitu muuru seen mbuuru masiñ

yaa ngee seen tele tele biñ wekk ci maraaj bi tele bi am nañuy zuwe ci biiram mun ci diggi saal taal bi palaas yi lekkeekaay mun am taabul yu bari ak toogu yu bari

daali marakis depp ci kaw manam li nekk ci kaw boob bu weex la mu ngi am manam melni luñ tek ci kawam bu refetal ko ci suuf bu ñjuul la

liidee ay taabla tabul veer tankay bantël m ngi am yennti tóogu ñi ko wóor bun ci staal am na binti bu ibéko ci ganawam

Jaaru baaraam ngay seen jaaru baaraamu or dañ ko deey dugal ci lox bi muy refetal jaaru baaraam yungi tegu ci kaw lu weex or la daala

cabinet ngay seem mu ngi am darab am lal bu yaatu ci kaw lal bi mu ngi am ñaari yiñeti njegenaay am kuwapos am almuir buñoo defee yiri

tay rëngay gis tayru bu góor yite teylo la bu ngiy ñaw ay yére mu ngi amée ma ci teg yére bi ci suuf mu ngi amna yére yi nekkas ci ganawan mu ngi amna teekaay ci baat bi

Ay motom police ngay gis juróomi motom police neenti yu weex len tal benn bi bu ñuul la seen kaw mongi am lu xonxu lu weex ak lu bulu.

diiwi yaram ngay seen manam ko ko bota diiw bi buter bu weex la te am ay bindin yu ñuul diiw bi dañ ko dee diw ci yaram muy niin loo yaram i

ay ngay gis polis yi amna ku taxaw seen kana ngi solu mbaxana bu ñuul tie kuru ci loxo bi am na yeneen juróom ñuy taxaw ci ganaawa ñaaryi dee solu ñuy fom yi ci des soll

nigeey ay gñetti jigéen legñ ñaar yi ci wet yi kennenka ngi takk montor ki ci diggamu ngi sor roop ñaar yi nekka ci wet yi kennenka ngi sol sipa ak mbuub ak lu weex lin viital

Niidee ay masin ngay seen, masi seen kuloor bi puloor bu bu lola, masi ngay walee kaay lañ, nun ci biir néek, ci néeg bi mu ngi am ay korget ci kaw.

ay foto nga yiis ay bopp ñeenti bopp ñip benn lit bi la ñu ngi joxe ganaaw kondro la litë u ak we wàcce bi mu koraw kondro bi ci catbi tan mu koraw

Ay siis njay gis, idee ay, itoogum saal lañ, mun fa am been taabul bu ndàw, taabul boobu verra yi, ay toggule dalañ.

tali nga ay seen tali bu yaatu amna yeneen muto yi ñu ngey dem amna yu ñoow yi ñoow ñu ngi taal seen lamp bepare ya ngi seerfiiri kurani ak antena bu guddu lool seen kanam

Ay police ñay seen police yu bari ci ganaaw am na yeneen njuróom yu ñu ci ganaaw kennen ka ngi taxaw ci digga ñungi sol seni uniform amna ki neka ci kanam mongi toog ci raider waw police traffic len nyum nyu de taxaw si yuun bi.

ay kuluur ngay seen maanam bindinkaay waaye kuluur lëñ dangay bin ba pare yël kuluur yi di korefetal amna kuluur yu bari ci biiram amna lu xong lu nete lu weex lu ñuul ak lubulo

Di dee moto bu xonkongay seen ci kanam mu ngi eb ñyeti goor manam kasambaar ci gana mu ngi eb ñyeti goor amna bene moto bu ko topp bo bundawla bu weex yaa ngis ay lal yiñimase di defar lal bi ñu ko teg lu weex.

Ay mburu ngay seen manam kéék , kéék bi ñing ko dèf sokola ak domi banana mugii tégu ci boram mu ngi tégu ci kaw tabull.

keytum xibaar maanam standard news paper yaa nge seeñ ñeen ci goof yi ci kaw yaa jamem ci bokk amna bindum yu xon a yu weex amna ñeneen ñeneen yu toog ci rop

Ay bantu, Ay bantu la banta Yung les. Benen bi ci chàmoñ bi ñu ngi binda boobu melni jigéen ki ci ndejor bi ñu ngi jel boobu tam def ko melni les ko melni góor.

Ay soldaar ñide ay soldarrlañ soldaar yoo xamañtene bu dara xewe ñoo dee taxaw ku nekka ngi tiye sen aarekaay bi li lañ deejël are sen boppu am na ku taxaw sen kanam di li njiite suuf selay mug sen gànnaaw.

tarakito ngay seen tarakita bu ndàw maanam yeneen ñaari tankra yiti kanam yu ndawla yu ci ganaaw ay yuréy leeñ mu ngéy liggéey liggéey ne pondax yaa ngae seen ay guy

iy deex ay taaleekaay lañ di nëy lañ ko diy wet mun namoo taalfaan wala mu talleneen ay taaleekaay lañ yu ñeet ci yu weex jaakaraan beex

Ay heafon ngay gis ayafuni weextal ñu ko tii ci loxo ci lim nekk lu weex la ayafun yi dée më nga ko dig lu misic mun nga ko deg lu waare ak lu nekk.

yaa née seen tali bi mu ngi am gele gele bele bi ñu ko epp ay nips am na bagaas yi nekk ci kaw di ganaawi gele-gele bi amna lampa yu taal mu ngi leendém

Yaa ngi seen gór ba ngi solñeti ababd daraami lu vertla sol dale ñu létt boppar bi mu ngi taxaw ci maraaj bi mu ngi am na talli jigéen ci ganawam.

Yaa ngi seen kerr ker bi mu ngi am wiis ci biiram etas lañ ko tabax etas bi bu ngi am ay yéggékaay yu bari yéggékaay yi yépp ñyungleen def ak wit.

liidee bannar la bannaar mi ngay gis ngi am ñeti kulo am bulo ci kaw ci diglli lu weex la am dot bu ñuul ci suuf nga am lu verge bannaar la daar

Ay garab ngai seen garab yi nekka ci carton maanam ay siru ñyetti butël nun len ndef ci paket taaj leen ay garab ngai seen ay siro waw.

neegum etaas nay seen ñéeg bi mu ngi am palanteer yu bari lool ci ganaawa neegi etas bi ya ngi see bene etas bu ko gena njool bo min ci ganaawa

Baanaar ngay seen baanaar gi dee ñyarri colour bu weex ak bu xom bu weex bi ñum pat binda benneenu dot bu ndaw bu weex ci booram.

wazak ngay seen manam lii jokkadante la ci telefon yila dee nekk jokkalante bi mun ngayodi mesaas wala ngo pol mun nga pa def apel video tamit gaaw lool

Ay màndarga ngay gis ñaar yi dee ay ñaari mbur la ñu ngi jàppalante mboor yi ku nekkam ngi takk téere ngaay tiyewante ay mbor ngay gis daal.

Ay zuwekati balon ngay gis maanam futbolkati gambi ye ngay seen ku nekka ngi sol mu bu weex ak tubee bu bulo seen wet ñum fa am ay xale yu ndaw.

Tenn ngay seen lideey tenn tenn bi ñu ku wurlo ak ay bante amna benn banta gudula lool nekk ci bopp bo bu polla poli bo bu lañ déy xeccee ndox mi amna jigéen bu taxaw te enu.

jekker ak jabar ngay seen ñu ngi sol ësobe b bu bulo jigéen ba ngi kaalu tiye kalpe góor bangi uf xale bu góor ñungi ci yéggeekaay mana yéggeekaay etaas

Yangee seen pel li peeleekaay la pel bi ci suuf weeñ la yaa ngi am leegi leg nga am bantabi weeñ tamit am jàppookaay munna jaxaseecimen munna bu suuf.

Jangee seen bérem, li berem boo xamantena, aadey ak cossaan yi ñoo fa neekoon, maanam mamaci maam yi, li yépp suuf la, mu ngi melni yaata bax néek, waaye yépp na gem suuf la.

Muy facebook mbirim jokkalante la lidey mun na jokkalante ni ñi de paregaaw lool mun nga ciy natal mun nga ciey def bindim facebook lamaanaam.

Liidee ya ngee seen géej, ci gana géej bi mu ngi am ay guy yu bari, yu hawa verte, ak yu xawa wow, géej bi ci digg mu ngi am jaaleekaay, 1 g dey jaale dem, maanam boori jufure.

Yangi seen kër, kër bu gattla , mu ngi am bunti weeñ, ñu ko san sa ak weeñ, am fiili kuran yi ci kaw, ci suuf më ngi am ay ñax, bunt bu ñuul la.

Keyti xibaar manam newspeper bu standard ya ngi seen juroomi góor ci kaw bi ci digg bi boo bu kenn la ñu ko joxoñ ak ay myk ñaari loxo na sarang la waa keyti xibaar standard.

janxala janxa yi ñooy jongalante mu ngi solu léppum gine mu ngi jëllu wee tekqo ci dina bi mu ngi taxaw ci boori ñax

Ay marakis ngay seen marakis yu neté nu leen teg ci kaw lu xonku marakis guur la lidaal marakis la daal wa yu neté.